Vana vadodori kuti vakure vaine utano hwakanaka vamosise kuende kuchibhedhlera kuti vandobairwa vasabatwa ngematenda mamweni anotenderera mumantaraunda mwavo .

Vantu vechikuru vakukona kubatwa ngematenda amweni akasiyana siyana. Vanosise kuti vaende kuzvibhehleya nguwa ngenguwa veikone kodetserwa ngekobairwa mutombo kuti vagwinye.

Vantu vanoshanda nezvebazi reutano vanobatana nematenda akasiyana siyana kuzvingwarira vanisisa kupfeke zvidxoko zvinovangwarira kubva kuvhara miro dzavo nemiromo nemwiri yeshe kuti vasabatwa ngematenda.

Amweni ematenda anotapurirwana anosisa kuti antu akone kudxoka zvidxoko zvekuti anokone kuzvingwarira, kuti asabatira matenda iwona paanenge eibatsira anenge auya eida kudetserwa.

Kurapwa kwe matenda amweni ano tapukira nge antu epa chibhedhleya ano sise ku rape antu aka ndxoka zvi ndxoko zve kudzi vhara miro dzavo miromo dzavo nenyama yavo yeshe kuti vasa batika zvirwere.

Ana Mai vanosisa kuenda neana awo kuchibhehleya kuti akone kobairwa kudzivirira kwematenda anokona kubata ana adoridori kuti asarwara nekuti asaoneke eifa achiri adoridori .

Matenda amweni anenge akatekeshera mumantaraunda anokona kutapudzwa nekukone kuderedzwa mushure mekunge antu aenda kuchibhedhleya kone kobairwa kudziirira matenda.

Matenda amweni anopepesheka nharaunda dzeshe anogarirwe pashi ngemakorokota ezveutano kuona kuti matenda aya tingamadzora sei kana kumadziirira sei kuti asaparadza antu mumanharaunda.

Kuwaniswa kwehutano neunhu muma ntharaunda kunode kuti hurumende yemene ipindire, kuti vanthu veshe vakone kuoneswe utano hwakanaka muma ntharaunda mwawo.

Vanoona ngezvebazi rezveutano vanokona kuunganidzana veikona kubhiirana veihambira vantu mumanharaunda kuhamba muzi ngemuzi veibhiya ngezveutano hweantu.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda unokona kudetsera kuderedza amweni matenda anobata antu kubudikidza ngemvura inenge yeimwiwa isina kuchena ngenda yona iyoyo mvura inogadzirwa meinoiswa mutombo.

Pashi reshe kuti utano huendeke vantu vave neutano hwakanaka kuwaniswa kwemvura mumantaraunda. Mvura yakachena inodetsera kuderedza matenda anowanika mumantaraunda ngekuti antu anenge oshamba nyara dzawo nguwa dzeshe.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kwakone kudetsera kutapukira kwezvirwere zvimweni zvinokonzerwa ngekushaya utsanana vantu vakukone kugeze nyara dzavo nekugeze mwiri yawo zvinoderedze zvirwere.

Kuwaniswa kwemvura yakachena nekukone kufundiswa zveutsanana mumantaraunda kunodetsera kuderedza matenda anokone kuuraya antu ngendaa yekuti ufende mumantaraunda.

Kuwaniswa kweutano wakanaka mumandaraunda kunobve mukugarwa kwemabala amweni nemakurukota anoona ngezvebazi reutano veibhiirana njira dzavangadetsera ndidzo antu.

Makurukota ezvehutano vanokone kubhuya ngezvirozvo kuti hutano huhambe mumantaraunda. Zvinodavo vanobetsera vamweni vanokona kupindira veibetsera mumantaraunda ngekuvapa zvikwanisiro zvekuti hutano ukone kuende mberi.

Kufundiswa kweanhu mumantharaunda ngendaa yekukone kuiite utsanana kwakanaka yaampho pakuti vanthu vanokone kuderedza amweni matenda anokone kuvabata ngekuiite utsanana.

Anamai neana avo vanosise kuende kundau dzechibhedhlera kuti akone koongororwa kuti ana ari kukura zvakanaka ere navo akhona akone kufundiswa kuti akone kubata ana zvakanaka.

Bazi re zveutano rino sungirwa kuwanisa mukana ku antu eshe kuti akone kuona kuwana utano hwawo kuti huno kona kuonekwa mundau dze chi bhedhleya.

Kuwaniswa kwemikana yekuti vantu vakone kurapwa pazvibhehleya nekukone kuwaniswa ziyo yezvematenda ari mumandaraunda akunei nekuti ana adoko kana antu akuru muntu weshe unosise kuti adetserwe.

Madhokodheya anoshanda pachibhedhlera anogone kunge anemukuru wavowo unogone kuvanzwa zvichemo zvawo nezvaanenge echichemera, anodakara kumuona eiaitira zvaanoda.

Antu anoshandire kubazi rezvehutano vanosise kuziisa mantaraunda kuti muntu veshe unosungirwe kuti akone kuvaniswa utano hwakanaka, kuchidhedhleya nekukone kubetserwa ngemadhogodheya.

Ndxondo dzemuntu kuwa neutano kwadzo ndiko kunoita kuti muntu ange aneutano hwakanaka. Vantu veshe vanosise kuenda kuchibhedhleya koongororwa ndxondo dzawo kuti dzinoshanda zvakanaka ere.

Kungwarirwa kweantu kubva achiri mundani mwana kusvika abarwe unenge eindoongororwa kuoneke kuti ndxondo dziri kushande zvakanaka ere, nekukone kugara zvakanaka kunoita kuti utano hwenondxo huite.

Muntu weshe unosise kuwaniswa utano hwemuxhondo nekukone kudetsereka pautano hwexhondo ngekuti vantu vazhinji avabatikiri zvexhondo dzawo vanoswera veitambudzika .

Utano hwendxondo chiro chekuti vantu avambochiningiri maningi. Vamweni vanokone kuti muntu wakaroiwa izvo muntu iyena unenge atori nekushata kwendxondo kunenge kwakarekererwa kwenguwa yakareba.

Ndxondo dzemuntu dzinosise nguva yeshe kuti agare akadakara, asina kushushikana maningi. Ngendaa iyoyo ana adoodori kuti ndxondo dzavo dzigare dzine utano hwakanaka, anosise kupuwa mitambo yekuti agare akadakara nguva dzeshe.

Vantu vanokone kudetserwa munharaunda ngevantu vebazi rezveutano vanohamba veibhuira antu kuti hutano hwemun'codo hutano hwakakosha maningi muantu saka antu anokone kudetsereka muzvibhehleya.

Zvimweni zvibhedleya zvinowoneka mumandaraunda ngezvekukone kudzoreredza nxondo dzeandu nekukone kudzora andu anenge ayifungisisa maningi ndakonekudetsereka kuti nxondo dzao dziende pandao.

Vanoona ngezvebazi rezveutano vanokona na kuita zvirongwa zvimweni zvekuti vanhu vanokona kufundiswa ngendaa yekuchengetedza nharaunda dzavo kuti dzisaonekwa dzeirashira zvinonhuwa mumhepo

Vantu vanosise kuti vachengete ntaraunda dzavo. Ngekuti muntaraunda ndimwo munooneke meioneke zvimakwenzi, nembiti nezvimashakani zvemene, zvinokona kudetsera kugadzirwa kwemitombo, kunyangwe yeChiNdau kana yaChiNgezi.

Ndau yechibhedhleya inenge iri ndau inenge yakabachena yaambo. Pane vantu vamweni vanoshanda zvona izvozvo zvekuba chenese nharaunda yechibhedhleya. Kuti antu asabatwa ngematenda anokonzerwa ngekushaya utsanana.

Ndau dzepachibhehleya dzinosiso kunge dziine pekuti antu anokone kugara eiemere kuzodetserwa ndidhogodheya kupinde mukati. Ngekuti amweni anenge eida pekuti tseya mundani meirwadza.

Zvibhedhlera zvimweni zvinotonyora zvezvinenge zveikona kudetsera ndizvo antu zvakadai ngekuti kurapwa kwemazino kana kweganda kana kwekuhloyiwa kana kuvhiyiwa kwevantu.

Vanoona ngezvebazi reutano vanokone kuhamba muzvibhedhleya veiona kuti madhokodheya varikuite mishando yavo ngemazvo here nekuti vanhu varikubatikirwa ere kurapwa matenda avo muzvibhedhleya.

Ndau dzezvibhehlera kana makiriniki dzine vantu anoshandapo veiite mabasa akasiyana siyana. Vamweni ngevekuona ngezvenharaunda kuti yakachena ere kuti vantu vasabatwa ngematenda

Chibhedhleya indawu inorape anhu matenda akasiyana siyana vamweni vanouya pachibhedhlrya unenge weyitoda kuti aradzikwepo kuti madhokodheya arambe eyimuona nguwa nenguwa vechimurapa.

Vantu mazuwa anaya avachanyanyi kufa maningi mumantaraunda ngekuti kwakazouya zvibhedhleya zvekuti vanokone kudetserwa zvitori muma ndaraunda mavo . Muntu akanzwa pati twi-i unokone kutorumba pachibhedhleya otodetserwa.

Michina imweni inowoneke muzvibhedhleya nemumakiriniki. Inoita kuti mabasa anamukoti nemadhokodheya avaitire nyore pavanenge veyishandisa michina imweni yechizvino zvino.

Kuzvibhedhlera kunosise kuti anamai vatore vana vavo veiende navo mwedzi ngemwedzi vakone koobairwa nekukone kuoneke kuti varikukura zvakanaka here vave nehutano hwakanaka.

Ndau yechibhedhleya inooneka yeiunganidze vantu vanobve ndau dzakasiyana siyana. Vantuwo vanokone kugarira kuti vadetserwe ndidhokodheya veipinde umwe ngaumwe.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokona kuhambire muzvikora kuende kobaire vana kuti matenda amweni asapararira vaone kukura vane utano vana vechikora.

Vantu vanofundire zvekuzoite mishando yekubazi rezvehutano, kungaa kunogadzirwe maphirizi, kana kunorapwa antu, vanotoite tsvakurudzo dzemitombo kubve kumashakani nemimbiti inooneka mumanharaunda.

Vantu vanifundira kuchikora chekubatwa kwemitombo nekurapwa kwevantu nekurapwa kwemazino ane mazuwa awo aanopemberera kuti antu anoenda pamutambo iwona ndeanopfeke hembe dzekuchena anoshanda kuzvibhedhleya.

Kufunda kwemazuva anaya kwakabayi naka yaambo ngokuti vasikana vemene vobayi waniswawo mukana wokukone kufundire mushando wekuzoitawo madhokodheya muzvipatara eyikone kurape andu.

Vana vanolwanisa kufundira mishando imweni yekuti vanoda kuzoshanda muzvibhedhlera kana kuite madhogodheya vanosise kufunda veipuwa zvikwanisiro zvawanenge vaide kushandise kuti vazokone kuzvishandisa mubasa ravo ramangwana.

Vantu, vana vanenge veide kuzoite mishando yepachibhedhlera vanosise kunge veifundiswa ngekutoite zviro zvakona zvakadai ngekuongororwa kwengazi veishandise michina yechizvino zvino.

Vana vano fundira kuzoita mabasa ezve hutano ekukone kurumbisa antu nekukona kudetsera antu vamweni anenge afenda kuti anoitwei asati Arumbiswa kuchi bhedhlera zvino fundiswa antu.

Ngendaa yekuti vantu vanoshanda mubazi rezveutano vanenge veishanda nematenda akasiyana-siyana. Amweni anouya eishingirira, eirambe mishonga yavanenge vagadzira. Vanosise kurambe veiita tsvakurudzo dzavo.

Vantu vanenge veifundira kuti vazoita mishando Vanosisa kufundira veiona kushandisa michini yachona veikona kuziya mitombo inoshandiswa pakurapwa kwevanhu.

Vashandi vanoshanda mishando yepachibhedhleya, vanosisa kuti vaende mumantharaunda veikone kuwanisa vanthu ruzivo, nekurekete shoko renyaya yekupona kweanthu.

Vantu mumanharaunda vanokone kudetserwa ngekubhuirwa ngevezveutano maringe nekudziirirwa kwezvirwere zvakadayi ngeshuramatongo inobaauraya kwemene mumanharaunda.

Vashandi ve bazi rezve utano vano kone kuhamba muma ndaraunda ari mudhuze navo veikone ku bhuyira antu neku dzivirirwa kwema tenda anenge ei shungurudza antu muma ndaraunda.

Madziso akakosha hama dzangu kumundu weshe ngekuti kuti uone zviri pashi panapa hunge weiona ngemadziso handiwo mufaro unokone kuite mundu echinge adetserwa kuti aone.

Vantu vanoshanda pachibhedhleya vanokone kugadzire mabandla avo evanokone kuita midhibano veiwirirana kuti panapa tinoda kuti muntu aise chakati nevane zvakati.

Vanthu vanoshanda nebazi rezveutano vanokona kuunganidzana vari mumapoka mapoka veikona kubhiira anthu ngenda yezvinodiwa kutedzwa nezvinosungirwa kuitwa kuti vanthu vave neutano wakanaka.

Matenda pamweni anonesa antu mumantaraunda akadai ngedhura matongo anotoitirwawo zuwa rekukone kuapemberera anyu eifundiswa ngezvekudziirirwa kwematenda iwona nemitombo inokone kuwaniswa kuti antu apone.

Kurapwa kweiteedzwa bandika rebazi rezveutano, muntu unotangire pashi eikwidzwe dera dera zveienderana nedenda rake kusvika kwekugumisira kwerinokona kudetserwa.

Vandu mumakanyi nemumandaraunda vanosise kuziiswa maringe ngezveutano wevandu nematambudziko anosanganika nevandu nekuti vanokona kubetsereka seii muzvibhedhleya.

Ndau yepachibhedhlera inobadetsera yaambo, ngekuti pane vanthu vakasisira kurape anhu vanenge vakafundira kushandisa mitombo yekurapa anthu yakadai nekubaira majikiseni zvoda munhu unotokuziya .

Ndau dzezvibhedhlera dzinorapirwe vantu dzinosise kunge dziine zvikwanisiro zvekukone kurongeka kuitira kuti amweni antu anenge eirwara maningi anokona kuradzikwa eioneke pasinde ngemadhokodheya.

Movha dziyana dzinorumbise antu kuzvibhedhleya kubva kumakanyi kwavo kwavanokurunge rutxunga kuchibhedhleya. Kuti muntu unono varwaradziva chinotorumba cheirira chindotore muntu unonge eirwadziva kurumba naye kuchibhedhleya.

Zvibhehleya zvimweni zviri muma ntaraunda mwakadzara antu zvinokone kunge zvakavharirwa kuti antu asangopinda pinda veioneke kuti wapinda apa ndingana umweni wabuda ndingana zveitonyorwe pashi.

Movha iyana inotwara vantu vanenge eirwara kuarumbisa kuenda kuchibhedhleya, inenge itori nezvimweni zvinokone kudetsere muntu asati asvika kuchibhedhleya.

Ndau ye chibhedhleya nguva dzeshe ino sisa kuoneke iri ndau inenge yaka chena ngekuti pane vano shande pa zvibhedhlera po vanenge vei kone kuno tsvaire ndarunda yoo isa oneke antu echi batira denda pa chibhedhlera.

Kuende kuchibhehleya muntu eindodetserwa kana kuongororwa kuti denda raunaro ngerei kunodawo kuenda noumweni unokone kukudetsera kuti pamweni unokone kuzozwa zvinenge zveireketwa ngendaa yedenda rabhuiwa nemitombo inosise kumwiwa.

Pazvipatara panorapwe antu ane matenda akasiyana-siyana. Ngekudaro panosisonge paine movha, inokone kurumbisa antu, anenge adaidzirwa eizi anorwara kumakanyi kwavo, kuti aone kudetserwa pazvibhedhleya.

Zvibhedhlera nezvimwe zvitoro zvinotengesa mitombo zvakasise kuti zvinge zviri muntaraunta yega yega pedhgo pedyo nepanogara vantu kuitire kuti vantu varwara vakone kurumbe kodetserwa.

Zvikwakwani zvinooneka pandau zvechibhehleya zvinenge zveibhuya zvinorapwepo zvingadai ngekurapwa kwemakanda kurapwa kwana mai kurungwa kwemhuri kurapwa kweana adodori kana madhodha amweni anokone rapwa.

Ndaj dzechibhehkera dzinosisa kunge dziine kuno kone kudetserwa ana mai vakadzitakura kuti vakone kudetserwa neku hloyiwa kana kuende ikweyo mimba ichinge yorwadza vode kubara.

Ndau dzinodetserwa antu anenge ane matenda akasiyana siyana ndiana dhokodheya anosise kunge ane ndau dzekuemera eiemera kuti umweni akapinda umweni oemerawo eidetserwa zveienderana nedenda remuntu.

Nguva dzimweni zvibhedhlera zvinobawandiwa kwemene antu eikone kudetserwa matenda anenge akaputika mumanharaunda antu eide kudetserwa ngekuti ana dhokodheya anopiinde nguva yakaoma maningi

Nguwa dzimweni madhokodheya anombozamawo ngepaanokona asi ngekuti matenda anokone kuakurira, muntu unozondofa ,vomuperekedza kwaanondoyikwa vakazvivharira miromo.

Dzimweni dzendau dzinenge dzeioneka pachibhedhleya, ngedzinokona kudetseredza vantu ,vanenge vakakuwara veiende koitwe kuthakazesa nyama nemarenje avo kupuwa zvinodetsera kuhambisa .

Chibhedhleya indau inouya antu anenge eida kudetserwa akasiyana siyana. Madhokodheya anokone kugadzire njira yekuti antu akati anopindo umu amweni eidetserwawo umu, kuti antu akone kupera eshe.

Amai akazvitakura nevangozva eshe vanosise kudetserwa pazvibhehleya ngekupuwe mambure ekuti akone kufuka kuti adzirire kurumwa ngentunga kuti asooneke eibatwa ngemarariya.

Zvipatara, panodetserwa antu pachibhedhlera, panosise kunge nguva dzeshe pakachena nekukone kunyora, kubhuyire vantu zvinodetserwa pachibhedhlera pona apapo kuti vantu vauye veiziya kuti denda iri rinokone kurapwa pona apapo.

Anamai neana awo anosise kuenda kuchibhedhleya kamwe kamwe pamwedzi eikone kokeresa ana awo nekuti akone kudonhedzerwa nekukereswa kuona kuti arikurema ere zvinoenderana nemakore awo.

Zvimweni zvezvibhedhlera zvinokone kunge zvakangwarira mitombo mubandla remene kuti antu anenge auya eikone kudetserwa pachibhedhlera, anokone kutopuwa mitombo yekuti varapike.

Pazvibhehleya panokone kushandiswa zvimovha zviyani zvinokone kuiswe antu kuti asundwe angenge akaoma mitezo asikakoni kuzvihambira ega kuti akone kudetsereka ngekurapwa kwakona.

Pazvibhedhlera peshe panosisa kunge pane zvimweni zvinohamba kurumbisa vantu kubva kune imweni ndau kuenda kyimweni ndau inenge yatorwa kubva mumovha.

Vantu vanoshanda panotengeswa mitombo kana kuti vanoona nezve mitombo vantu vanosise kunge vakafundira zvekubate mitombo kana kuti vakatoiitawo zveu dhokoteya vanoziya zvemitombo.

Ku rapwa kwe antu nge mapirisi ne mitombo imweni inokona kuita yeku mwiwa imweni ngeye ku bairirwa imweni antu anokona ku zorera yeshe iyoyo inenge yei rape matenda aka siyana siyana pa muntu.

Kurapwa kwemuntu unonga anyaradzwa pachibhedhleya ,unosisounge madhokodheya eitodetserana kuvhiya pamweni ,nekukone kumudetsera ngekubvise mazino anenge akaora.

Kumweni kuwawiwa kunenge kweizwe muntu panyama kunokone kunge kweitibhuya kushatirwa kwenyama dzemukati. Muntu unosise kuense kuchibhehleya nguwa ngenguwa kuti andoongororwe nyama dzake.

Kuti nyama dzemunthu dzigare dziine utano nguwa dzeshe, munthu unosise kuende kuchibhedhleya kwaanondoongororwa ngazi yake kuti aina zvirwere zvimweni zvinokone kubata zveitouraye munthu.

Kurapwa kweantu anenge eirwadziwa ngematenda amweni anenge achiits kuti atutsirwe ngazi munyama dzawo anokona kubatsirwa ngemishina yechizvinozvino kuchibhedhleya eikona kututsirwa kana kubudiswa ngazi kweyiiswa imweni yakanaka.

Vantu vechikura nyama dzavo dzinoitawo dzeyiremba nezvirwere zvimweni zvinoramba zveibata vantu vechikuru. Vantu vechikuru vanosungirwa kuti vaende kuchibhedhleya nguwa ngenguwa kunoongororwa.

Gomarara remuchibereko riri kuuraya madzimai akawanda maningi ngendaa yekusaongororwa. Vebazi rezveutano, vanosise kuhamba mumantharaunda veibhuira madzimai ngezve chirwere ichi.

Muntu eyikurawo nenyama dzake dzinokura, nemitezo imweni yemukati inokone kusatanga kushanda zvakanaka. Muntu unosise kuyenda kuchibhedhleya kunodetserwa nde anadhokodheya kuhloyiwa nekurapiwa.

Madhodha nemadzimai anokona kuenda kuchibhedhleya uko kwaanokona kundodetserwa nekubaiwa vokona kuongororwa matenda anenge ari munyama dzawo kuti akone kurapwa zvimweni zvisingaonekwi pabanze asi ngekuti vona vakatsanangura madhokodheya anozviona.

Kurya kwakanaka kunokurudzirwa ngevantu veutano kunokone kuderedza Matenda amweni akadai ngekubatwa ngemumwoyo kana gomarara ngekuti vantu vanosise kurya zvine utano.

Vanthu veshe azvinei kuti mukadzi kana kuti ndiani vanosise kuenda kuzvibhedhleya koongororwe nyama dzavo nguwa ngenguwa kuona kuti avana zvifo ere zviri kuvakuwadza mukati menyama dzao.

Vantu vanokone kudetserwa kubudikidza ngekukone kubhuya panenge peimurwadza nezvaanenge eizwa munyama dzake kudetsera vanorapa vaite tsvakurudzo yedenda rinenge richirwadze muntu.

Madhokodheya amweni anooneka pachibhedhlera ngeanenge eikona kuona ngezvemadziso kurapwa kwawo kana kuzviiwa kwawo kubvisa zvinenge zveimerwmo kana kakusaona kanenge kari mumuntu.

Vebazi vezveutano vanokona kuita tsvakurudzo veikona kutora kuzvibhedhlera kuantu kuona nezve gomarara kuti gomarara ririi kuramba reibata antu mumantaraunda akakurisa ngeriri

Kurapwa kweamweni matenda kunosise kuti muntu aende pachibhedhlera, ondotsanangura kunadhogodheya zveanenge eizwa zvakhona, kuti akone kudetserwa ngekuti dhogodheya otangira pari oonedenda rakhona.

Kuswera muntu akaningira pamichina yechizvino-zvino kunokone kuita kuti muntu akone kuzoswere ozwa madziso kana kuzopandwa ngemusoro. Munthu unofanira kuona zvimushina ngezvenguwa dodori.

Zvirwere zvimweni zvemadziso zvinokone kudetserwa kuzvibhedhlera muntu asati atoite bofu remene unokone kodetserwa nemadhokodheya anoona ngezvemadziso akatokona kuona.

Vantu vechikuru vanenge veikura vanosisa kuramba vakaenda kuchibhedhleya kuti vaone kudetserwa ngekuhloyiwa kuti pamweni vanokone kunge vane matenda anovarwadzire mukati.

Vantu veutano vanokurudzira kuti vantu vatakazese nyana dzavo varye zvine utano vasabhema ngekuti vange vane mwiri yakanaka ngekusazvinetsa nezviro zvimweni nekusamwa doro.

Vantu veshe vanosise kuende kuchibhedhleya nguva ngenguva kuti vandodetserwa ngematenda avanenge vanawo. Veikone kurapwa nekupuwa mutombo inonyaradze marwadzo.

Vantu vanoshanda kunoongororwe ngazi nekunoongororwe zvimweni zvinobve munyama dzaantu kuti mune matenda ere vanokonazve kudetserana pachezvawo veionesana.

Michina yachizvino zvino yakukona kudetsera madhokodheya kuti akone kuite tsvakurudzo yematenda amweni kwanobvira nekukone kugadzira mitombo yekuarapa.

Michina yechizvino zvino yakukone kudetsera madhokodheya pavanenge veihloya arwere awo nekukone kuona kuti varikurwara ngei vokone kuvadetsera.

Vantu vanoshanda kundohloiwa nekuningirwa ngazi nguwa dzeshe dzeshe vanofana kuva vakazvidzivirira kuzvingwaririra kumatenda avanobata ngenyara dzawo veikona kupfeka zvidhloko zvemunyara.

Michina yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhehlera kuongorora matenda anobata antu munharaunda. Inevo vantu vanoinatsira nguwq nenguwa kuti ikone kushanda mishando yayo

Vantu vanoshanda kunoongororwe ngazi nekunogadzirwe mitombo imweni nekunenge kweioneka matenda mutangire wawo zvekuti anokone kubetserwa, vanobetserwawo ngemishina yechizvino zvino pavanoite mishando yawo.

Mitombo imweni inoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge veirongorere ngazi dzeantu kuhloya kuti hamuna zvirwere here, pane zvavanoshandisa kuti ngazi iyona isagwamba pamweni.

Michina imweni inoshandiswa ngemadhokodheya pakuita tsvakurudzo dzematenda amweni anooneka mungazi dzevanthu kana munyama dzavo, vanokona kudetsereka ngekuita tsvakurudzo ngemichina yechizvino-zvino.

Mangozva anoberera kuchibhedhleya vanosisoti vafundiswe ngendaa yekubwatwa kweana adodori kuti anokone kupuwa chekurya chakadini nekukone kungwarirwa zvakadini.

Vanhu vanokona nezvebazi reutano vanokona kuhamba mumanharaunda nevantu, veikone kufundisa ana mai kubatwa kweana nekukone kudonhedzera ana mitombo.

Kuti nharaunda ioneke iine utano hwakabaagwinya kwemene inosise kuti anamai neana adoodori akone kuwaniswa utano hwakanaka muzvibhedhlera nekupiwa majekiseni nekupuwa mitombo inobairwa ana

Michina imweni yechizvino zvino inoshandiswa Kurapa antu inodetsera ana mukoti pavanenge vechiita mabasa avo kubva pane murwere umwe pane umweni.

Muchina yechizvino zvino yakukone kudetsera ana mai anenge ane mimba pavanoenda kohloiwa vanosise kugundiswa kuti mwana wakagada zvakanaka ere.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhogodheya paanenge eivhiye muntu zvinokone kushandiswa kuemesa ngazi kuti isarambe yeijuja vaone kuita mishando yavo zvakanaka.

Zvimichini zvimweni zvepachibhedhlera zvinokone kushandiswa kuhambise chekurya kuantu anenge akanyaradzwa ngevashandi vemuchibhedhlera kuti akone kuendesere antu iwona chekurya vanenge vakaradzikwa pamibhedha yepachibhedhlera.

Zvakakosha kuti zvikora zvefundo yepadera-dera zvikonewo kugadzira michini yakadai ngeyatiri kutenga kune dzimwe nyika, kuitire kuti tive nemichini inokone kuongorore muntu kuti urikuzwei.

Zvimweni zvezvinodetsera vantu kuti vakone kurapwa kuchibhedhleya michina yakazounzwa yechizvino-zvino inokone kusimudze muntu kana kumudzasira, zveienderana nekuti dhogodheya unoda kuti ange ari pari.

Muntu unenge aradzikwa pachibhehlera amweni unenge usisagoni kunwa mitombo ega anogone kutore madhokodheya omubaira veishandise zvimuchini zvinounze ngazi mukati mwemuntu.

Zvimuchina zvechizvino zvino zvinoshandiswa nemadhokodheya muchibhehlera Zvakakona kuti msihando yawo ive nyore kakurutu pavanenge veidetsereka vantu vane matenda akawanda muzvibhedhlera.

Michina imweni yechizvino zvino yaakukone kudetsera madhokodheya pavanenge vachiita tsvakurudzo dzavo ngendaa yematenda amweni atekeshera mumantharaunda mweshe.

Michina imweni yechizvino-zvino yakuonekwa muzvibhedhlera, yeshe yakuite kuti mishando nemadhokodheya igone kureruka kakurutu apo pavanenge veihloya antu kana vantu vamweni vanee veiuya kuchibhedhlera kude kurapwa.

Zvihlayo zvimweni zvinohamba nemavhiri zvinooneke kuzvibhedhlera zvinokone kuvabetsera antu anenga asikachakoni kuhamba neamweni akaome mitezo kuti akone kubetserwa kuhamba .

Imweni yemichina yatinoona muzvibhedhleya inooneka kuti michinayo ibari inohloya maningi yambo yeibudise pamuchina zvivhiti vhiti zvechizvino zvino yeikona kudetsera mukuhloya muntu unenge akaradzikwa inodhura michina yona iyoyo.

Vana vadodori vamweni vanobarwa nguwa yawo isati yakwana vanokone kuiswa mugirazi veibetserwe ngemadhokodheya varimwo imomo kusvira nguwa yawo yekuburiswa yakwana vopuwa anamai avo.

Zvimweni zvezvinodetsera munthu kuti akone kuwaniswe mitombo umweni unenge akaradzikwa asingachakoni kuzvimwira mapirizi unokone kuisirwe mitombo nemadhokodheya akatoradzikwa .

Zvimichina zvimweni zvinooneke zveibatsira antu anenge akaoma mitezo pazvibhedhlera vanokona kupuwa zvihlayo zvimweni zvine marenje ekuti zvinokona kuhamba kubva pandau imwe kuenda pane imweni.

Pakuiriniki yega yega panofanire kunge paine zvekushandisa zvakaita semichini yakasiyana-siyana, kuitire kuti madhokotera asaneseka peanenge eidetsera vantu.

Michini yechizvino-zvino irikudetsera yaamho kuti madhokodheya aone kuringire mukati-kati mwenyama yemuntu kuti aone kumudetsera veinga vaona chirwere chaanenge ainacho.

Zvimweni zvinodetsera madhokodheya ngezvekupfanyire zvimutombo zvavanenge veide kushandisa pakugadzirwa kwemitombo imweni vechiiongorora nekuita tsvakurudzo pamatenda amweni .

Zvimweni zvezvimichina zvichizvino-zvino zvinooneke muzvibhedhleya zvinokone kushandiswa ngemadhogodheya kuti basa rawo ribaavaitire nyore pavanenge veishanda rekuhloya anhu nekukone kutarise matenda amweni.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuhloya muntu anenge uya kuchibhedhleya eirwara vanokona kushandisa izvozvo zvimweni zvinoshandiswa pakuvhiiwa kwemuntu ahloyiwa aonekwa anechirwere kana bundu rinenge reida kubviswa mundani.

Zvimweni zvemichina zvinokone kudetsera antu anenge akaome mutezo dzakadai ngechimovha chinenge chei chiri chihlayo chekuti muntu unokone kuti akagarepo otopfanya chohamba chega.

Michina imweni inooneke muzvibhadyeya inokone kunge yeingwarira mitombo inoda kuti irambe yeidziirwa kana yeitondorerwa, kuti yisashata mitombo yiyona inode kungwarirwa.

Zvimweni zvezvimuchina zvinosise kunge zvinemadhokodheya, zvekuhloya itso dzemuntu kuti dzichiri kushanda zvakanaka here, dzichiri kurasha tsvina zvakanaka here, kuti awane kudetserwa.

Michina yechizvino zvino inooneke muzvibhedhleya inosise kushandiswa ngeantu anenge akaifundira anokone kuona kuti uyu muchini ukushanda zvakanaka ere.

Jekiseni ngerimweni rinokone kudetsera muntu unenge eimbarwadziwa kwemene kuti mutombo ukone kukasira kurumba ngengazi yake kudetsera denda rinenge rabata muntu otokone kupona.

Muchini unoshandiswa pakubaira antu zvinosise kunge zvakachengetedzwa mundau nekuti zvirashirwe pandau yakanaka nekuti zvinokone kunge zvakachena nguva yeshe.

Zvimweni zvezvi muchini zvinodetsera madhokodheya pavanenge achiita mishando yavo ngezvekuoa vantu mweya umweni unenge eyifemere kure unokone kupuwa chekuvhara muromo kuti akone kufema zvakanaka.

Michina imweni yaakukone kushandiswa muzvibhedhleya ngeyekukone kudetsera kuti itsvo dzemuntu dzikone kudetserwa kurasha mvura inenge ine tsvina ngekuti dzinenge dzasvipa.

Imweni yemichina yechizvinozvino inooneka pazvibhedhleya inokone kuona matenda amweni akadai ngeshuka iyo inozoda kuti muntu adzibaye zuwa ngezuwa kuwedzere

Zvimweni zvezvihlayo zvinooneka kuzvibhedhlera ngezvinodetsera muntu kuti agare pasinte nepaanokona kuzendamira eikona kupuwa kurya apapo eitoryirepo kune venenge veiome mitezo.

Zvimweni ndozvinoshandiswa nemadhokhodheya pakuhloiwa kwengazi yeantu vanokona kuzvishandisa zvekungwarira zvakona nekukona kushandisa muchina imweni yechizvinozvino kuongorora ngazi kuti haina matenda amweni ere avanenge veitsvaka ere.

Zvimweni zvezvinoshandiswa, michina yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhedhlera inokone kunge yakabatanidzwa nechihlayo chakona muntu unenge asingazwi zvakanaka unotogara otovhenekwa pona apapo.

Michina ikweni inooneka pachibhedhleya inosisa kunge itoripo ngenguwa dzeshe ngekuti imweni inldetsera antu anenge akanyaradzwa kuti akone kuzomuka nguwa yaanenge azwi azomuka.

Mitombo imweni inokone kushandiswa ngevantu vanenge vane madziso anorwadza munokone kudontodzera mutombo wona wemadziso madziso otoite zvakanaka muntu otopora.

Vanthu vanorwara ngemadziso vanofana kupuwa mitombo imweni kuzvibhedhlera inokone kuvadetsera kudondedzera mumariso kuti madziso asaramba eirwadza.

Mitombo imweni yechizvino zvino inokona kushandiswa kurapa dungurira kana kuzogaiwa kwechikafu zvakanaka mudumbu memuntu inoonekwa kwainotengeswa kuti ikone kutengwa chero muntu asina kunyorerwa.

Mitombo imweni inonyorerwa antu kuchibhedhleya inokone kuuya ari mapirizi ekuti muntu anenge akanyorerwa kuti mapirizi awa unomwa mairi pazuwa rega rega kusvika upenyu hweshe

Mitombo imweni inodetsera vantu mumanharaunda inouya ari mapirizi anokona kunyorwa ndidhokodheya kuti apone chitenda chaanenge anacho unomwa rimwe rimwe pamangwanani masikati nemadeekoni.

Mitombo yechizvino zvino yavekukone kugadzirwa inokone kudetsera mabesha anenge aenda kumapapu kuti akone kunyunguruka aizobuda muntu aonne kufema zvakanaka.

Mitombo imweni yechizvino zvino yava kugadzirwa zvino izvi inokona kudetsera matenda anodai ari mukati marwadzo enyama. Muntu akatopuhwa mitombo imweni inogona kuzorera munenge meirwadza makona.

Mitombo imweni yechizvino zvino yaakugadzirwa inokona kutorewo zvimakwenzi zvimweni zvinenge zveirape denda zvoongororwa kuti zvinokone kupuwe vanthu pakurapwa kwematenda.

Mitombo inokone kuoneke mundau dzinotengeswe mitombo inokone kudetsera munhu unenge abatwa ngegotsorwa kana kuti mabesha anoomera mumapapu yemuntu. Akaumwa unokone kuvhura muntu ototamba zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino yeshe inogadzirwa imweni inogadzirwa mumarabhoritori asi yeikone kutorwe mumashakani emiti imweni inooneke mumantaraunda.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokonawo kutogadzirwa ngezvimakwenzi zvimweni zvinowanika mumanharaunda, yokone kuzonyorwa kuti mutombo uyu unoshande chakati, weirape chakati.

Zvino dakadza yamho kuti munomu munyika medu taanewo vantu vane makambani ano kone kugadzire ma pirizi awo ari kudetsera kurapa zvirwere.

Mitombo inouya iri mumaphirizi inouya inemaara akasiyana siyana zveinderana nemutombo unenge urimukati mephirizi rakona kuti unoda kurapeyi nekurapa muntu unechirwere chakadini.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokona kudetsera anamai pakurongwa kwemhuri. Mitombo iyona yakadai ngemaphiritsi evanokona kumwa pazuva ngezuva kudziirire mimba.

Mitombo imweni inonasirwa yevanonasira mitombo, inokone kudetsera vantu kuwedzere ngazi kana kuwedzera zvimweni zvinenge zveyitamika munyama memuntu otokone kudetsereka pahutano hwake.

Mitombo imweni yechizvino zvino inokone kubetsera muntu unenga ane gosorwa inouya iri muzvimabhohleya zvidodori muntu ototore chipimo chaanenge akanyorerwa otomwa chikosoro chotopera.

Mitombo yechizvino zvino inouya iri mumapirisi anouya ane maara akasiyana siyana zveyienderana nemutombo uri mukati mepirisi rakona nekuti unorapa denda rakadini.

Mitombo imweni yechingezi yakugadzirwa ngeyekudetsera pakugaiva kwechekurya mumathumbu memuntu. Vamweni vanokorere izvozvo ngenyaya yematenda akasiyana-siyana, mitombo yakugadzirwa inokona kudetsera.

Mitombo inogadzirirwa ana adoodori inosisa kunge iri mundau dzekuti vakone kuimwa isikawawi kuana adodoori, imweni inotowedzerwa zvinotapirira kuti vana vakone kuimwa.

Mitombo yechizvino zvino inokone kushandiswaa pakurapwaa kwematendaa akasiyana siyana inouyaa iri mumupauko wemapirizi anokone kunwiwaa manngwanani, masikati nemadeekoni.

Mitombo imweni yechi zvino zvino ino gadzirwa nge gava kava inokone kushandiswa paku gadzira kwe makanda e vantu vamweni vanokona kuyi dzora vanenge vei putika mapundu otokone kuto nyarara.

Mitombo inogadzirwa kwakasiyana siyana asi yeikona kudetsera antu pamatenda akasiyana siyana ngekuti muntu akapiwa mutombo iwona unokona kudzokedzana nyama dzake zvotoite zvakanaka.

Mitombo imweni inoonekwe yeipuwa nemadhokodheya ari mapilizi amweni kuti agimise aanenge eida unokona kuti muntu ngaamwe matatu panguwa imwe mangwanani, masikati nemadeekoni

Mitombo inopuwa vanhu inoenderana nedenda imweni mitombo inenge yakatofanana asi yeizosiyana simba reinaro nemurwadzire unoita chitenda chinenge cheida kupuwa mutombo iwona.

Kungwarirwa kwemitombo imweni inenge yeida mumabhodhleya, yeienderana nekuti mutombo uno uyu ngewekumwa here kana kuti ngewekubaira vanhu. Unosisa kunge weichengetedzwa zvakanaka yaambo kuti usamwarara.

Mitombo imweni inokona kudetsera anenge eirwara nedenda rinobata mumapapu veibuda besha vokona kudetsera ngekumwa mutombo otopona.

Maphirizi amweni anokone kunyorerwa ndidhogodheya kuti muntu einge ane denda raanaro unoenda kunadhogodheya, oenda koomubhuira omubhuira mutombo wekumwa. Kana riri rimwe kana mairi zveienderana nekukura kwedenda rakhona.

Mitombo imweni inooneke ichiuya iri mumaphirizi, inokone kubetsera vatenda amweni. Zviienderana nekukura kwavo nemutombo unenge uri maari mumaphirizi akona.

Mitombo imweni yechingezi yetinoona munotengeswa zvinokone kunyorerwe ngemadhogodheya. Seinenge yeibvise zvimhopo muntu akatoizorera kunokone kuomesa zvimhopo.

Mitombo imweni kazhinji kakurutu inenge yeide kubairwa mujikiseni inouya iri muzvimabhohleya zvodoodori kakurutu ngekuti ikatokweyiwa inokone kushanda kamwe apapo yotobaire muntu.

Mitombo imweni yechi zvino zvino ino oneka yei nyorerwa nema dhokoteya inokona kupiwa muntu kuti akone kuimwa kwe hwupenyu hwake hweshe kurapa matenda ainenge anawo mumwiri me muntu.

Mitombo imweni inokone kushandiswa yechimanje manje, inokone kushandiswa yakaita mvura mvura kuti vantu vakone kudetsereka amweni anga ana adoko asingakone kumedze maphirisi anokone kundoyimwa zvakanaka.

Mitombo imweni inosisa kungwarirwa pandau pekuti dzinokonyerwa Pasingasviki vana vadodori nevanoitora vachiishandisa vachiishandisa zvisizvo kukuwadza nyama dzawo.

Mitombo imweni yechingezi inouya yakanyorwa ngemadhokodheya iri mumapirizi kupa muntu zveienderana nedenda rake raanenge abhiirwa raanenge anaro. Unokone kubhiirwa kuti amwe rimwe kana mairi pazuwa.

Amweni emaphirisi, anopuwa antu ngemadhokodheya kuzvibhedhlere anokone kudzivirira zvimatenda, amweni ekuti muntu unokhone kumwa rimwe rimwe pazuwa eyiyenda eyidzivirire denda.

Amweni emaphirisi anowoneke eyikhone kupuwe muntu, unonyorerwe ndidhokodheya kuti mutombo unowu unokhone kunge weyishandiswa zvemujekiseni, asi unokhone kumwika kana muntu achirikukona.

Mitombo imweni inotengeswa muchibhedhleya neinonyorerwe antu nge madhokodheya inokone kubatsura miro dzinenge dzavhara dzisi ngachavhuri ngenyaya yebesha mupengo.

Mitombo imeni inogone kubairirwa mumuntu unenge wanyaradzwa kana kuti waradzikwa muchibhedhlera usikachakoni kumwa maapirizi unokone kuisirwa mitombo ngenzira dzimeni kutibawone kubtserwa kuti apone .

Mitombo imweni inotengeswa kunotengeswa mitombo inokone kupuwa muntu kuti asafunganya maningi kana kuti unenge einesekana mundxondo. Dzinokona kumudetsera mutombo.

Mitombo imweni yechizvino zvino mweinogadzirwa inosise kunge yeingwarirwe zvakanaka imweni inode zvimabhodhori inweni inode kuiswe muzvipepa yeikone kungwaririka zvakanaka isati yashandiswa.

Mitombo imweni inodetsera matenda yakapambauka inouya iri muzvigubhu yekuti antu anokona kuite mutombo wekumwa vanyorerwa na dhokodheya kuti unosise kumwa mutombo wakadini zveienderana nedenda rako .

Imweni mitombo inooneke yeibetsere antu anenge ane negotsorwa rakaoma. Mitombo yechingezi inokone kuonekwe munotengeswe mitombo yakatonyorwa kuti muntu unosise kumwa vakawanda sei.

Mitombo yechizvino zvino inoda kungwarirwa munenge meitonhorera musingaendi mvura pasingachai zuva kuti ikone kuchengeteka mitombo yakona isika shaishiki nekuti antu azoitora iri pandau dzakanaka.

Mitombo imweni yechingezi inogadzirwa inokone kushandiswazve nemakwenzi emumakanyi kugadzira mitombo imweni inotongaistorina shuga inokone kudetsera vantu vanenge vane gosorwa.

Vantu vamweni kakurutu vechidoko vanotora zvinodhaka maningi vanokone kukanganisike ndxondo dzawo ngezvinodhaka asi vanokone kuwana kweva nodetserwa kudzoredzana ndxondo dzawo.

Zvimweni zvinokonzera matenda anenge ari mundxondo meantu kufungisisa maningi ngenyaya yezviro zvinenge zvakaitika kumuntu zvinomurwadza. Muntu unodawo muntu wekubhuya naye unomudetsera kunyaradza ndxondo dzake.

Vana vadodori vanosise kuwaniswe mukana wekukone kuwaniswa utano hwavo. Kuti vasikazwi zvakanaka vanorumbiswe kodetserwa kuzvibhedhlera kuti vakure vaneutano vakagwinya.

Vana vadodori vanokona kuva niswazve utano kuti vakure vakagwinya. Ngendaa yekukone kuite mitambo yakadai ngekurumba kana kutamba bhora. Uko kwavanenge veiita makwikwi eku kwikwidzana.

Vana vadodori vanokone kuthakazeka nyama dzavo nekuti vakone kugwinya mwiri yavo vasabatwa-batwa ngezvirwere, nekukone kutamba mitambo imweni inogwinyisa nyama dzavo.

Mabandhla nemakereke amweni anoite zvekunamata anokone kudetsera ana adodori ngekuvapa ndau dzekuvahina dzekuti vanokona kodetserwa apapo kungwarirwa kweana kana kurapwa kwawo.

Ana adodori ngendaa yemwaanotambira anokone kuite maronda amweni anonyeketa ana mai anosise kuone ana mwaanotambira nekukone kuaendesa kuchibhedhleya kuti akone korapwa ana adodori.

Vana vadodori vanokone kudetsereka pamweni pamatenda anenge eivarwadza ekukorere kufema kwemene, vakaende kuchibhedhlera nanamai awo anokone kudetserwa ngezvemuchina zvinokone kuadetsere kufema.

Vana vadodori vanenge veibva kubarwa vanosise kuendeswea nguva ngenguva kuzvibhedhlera kunyorerwe kuti apo wanobayirwa mutombo yakati apa wabayirwa mutombo wakati kusvika yapera.

Ana adodori kufunda kwavo kubatwa kwendxondo dzavo kuti akone kuzotedzera zvifundo zvekukona kuyaeya, kunyora nekuerenga. Anopiwe mipikicha pamweni yavanenge veifunda ndiyona.

Kutakazesa mwiri kumweni kunokone kuitwa ngevantu vanenge veiita mabandla ekukone kuita makwikwi ekuchovha kwema basikoro. Veiita kuti mwiri yavo ikone kuzogwinya.

Vana vadodori vanosise kufundiswa kuerenga, veipuwe mabhuku ,nendau dzekuti vanokone kugara ,veikone kutamba neamweni awo, kuti zvione kuvhure ndxondo dzavo.

Vana vadodori utano hwavo hunongonaka chete kana veinge vakone kuendeswa kuchibhedhlera kuti vakone kubairwa kuti vasabatwa ngematenda amweni anobata ana adodori .

Vana vadoko vanosise yambo kukone kungwarirwa kuti vakone kubetserwa pamatenda anovabata vapuwe mitombo yekuti vakone kurapwa matenda veyi betserwawo nevamweni vanobetsera.

Kubatwa kweana adodori ndiana mayawo anosisa kunge akafundiswa kuchibhedhleya kuti ana anoita mubatirwei amweni anenge eida mudziira wamayawo kuti akone kukura zvakanaka.

Vana vadoodori vanogona kudetserwawo kuzvibhedhlera ngemadhokodheya akafundira izvozvo zvekudetsera matenda evana vadoodori, vanogone kurwapwa veitoonekwa ndanamai avo kuti varikupona here.

Ana mai anosise kuendesa ana ku chibhedhleya kuti akone kukura eyi ongororwa kuti mwiri dzawo dzaka gwinya ere nekuti ari kupuwa chekurya chino enderana neku aka mwiri yavo ere uno enderana ne mazera aya.

Pa vantu vaka fundira ngezve utano hwe antu pane madhokodheya aka siyana siyana amweni nge makodo amweni emazino amwei emadziso asi vamweni vanoita ngezve ana adodori.

Vamweni vevanoshanda muzvibhedhlera nevanokone kutore ngazi yaantu veiendese kweinokone koohloiwa kuone kuti aina zvirwere zvepabonde ere kuti vantu vakone kurapwa pamwepo mwamuna nemukadzi.

Vantu vanoshande pachibhedhleya vaneita mabasa akapambaukana yambo. Vamweni, ngevanokone kudetsera anamai anenge akazvitakura kukone kuaningira nekuazemena kuene kuti ndani yawo kuhamba zvakanaka ere.

Mabasa epachibhedhleya akasiyana siyana antu anenge eyishanda zveyienderana nebasa raanenge akafundira asi veeshe veite chiro chimwe nekukona kubetsera varwere anenge auya nematenda akasiyana siyana.

Michina imweni yechizvino-zvino inobetsera antu muzvibhedhleya. Inenge yeibetsera vane itsvo dzisikachashandi zvakanaka. Kuti ngazi inokone kubudiswa munyama dzemuntu okone kusukwa yopetudzwazve.

Vana vanenge veifundira imweni mishando yepachibhedhleya vanokona kuziiswa kuti pachibhedhleya panoshandwe mushando yakasiyana siyana zvichienderana nemuntu zvaanenge akafundira.

Pachibhedhleya panoonekwa peishanda antu akasiyana-siyana anoito kuti zviro zvihambe pachibhedhleya. Amweni haasi madhogodheyapi asi amweni ndiwo anoita kuti mushando, kuchenesa ntaraunda yemuchibhedhleya, kusukwa kwezviro zvinenge zveishandiswa panenge peiradzikwa antu.

Muntaraunda medu munofanira kunge muine vantu vanoite kuti kana muntu akange akuwara kana kuti paite dambudziko gurutu vanorumba veidetsereka kutware munhu ena kumuendesa kuchibhehleya kuti aende korapiwa.

Ana adodori anenge abarwa pachibhedhleya anooneka nemadhogodheya akafundire zveana kuti nyamadzavo dzakatakazeka ere. Nekuti zveshe zvavo zzirikuhambirana zvakanaka ere einyore pashi.

Vanthu vanoshanda munotengeswe mutombo vanthu vanosisire kunge vakapuwe chitambi vakatofundire zvekutokone kuziye mitombo inorape anthu nekukone kushanda neanthu zvakanaka.

Pachibhedhlera apandoshandi muntu unofungekuti andobve kumhatso kwake otouya pachibhedhela. Panoshandiwa ngeantu akafundira mishando yawo, anokona kubatsira vantu nekukona kuziya kuti matenda anorapa marapirwei.

Pazvibhedhlera pane mishando yakasiyana siyana inoonekwa yeitwa nevantu vamweni vakandoemera kubhandija maronda evanhu nekukona kubaira vantu pachibhedhlera.

Amweni emadhokodheya anooneka pazvibhedhleya nevanokone kuningira zvekuona ngemadziso eantu zvega. Anokone kushandisa michina yechizvino zvino kuone chakashata mumadziso eantu.

Vamweni vevantu vanoshanda nebazi rezveutano vantu vanokone kunge veiteerera matambudziko evantu nekukona kudetsera vantu vanenge vari mumatambudziko avanenge vabhuyirwa.

Ana adodori anosise kuendeswe kuchibhedhera achangobve kubarwa kuti akone kuhloiwa kuti nyama dzawo dzirikuhambirana zvakanaka ere aana matenda aanenge abarwa nawo ere.

Vantu vanoshanda pachibhedhleya, vanosisouti veibatana nematenda amweni, vange vakapfeka zvidxoko zvinovavharira kubva kuvharamiro nemiromo, nekuvhare nyara dzavo, nemwiiri weshe ,kuti vasabatira matenda.

Ndau dzinotengese mitombo mumantaraunda dzinosise kunge dziri pasinde nemunogara anhu onyorerwe mitombo yavo anokona kuende kuchibhehleya onyorerwa otouya eitenga.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechizvino-zvino zvakasise kunge zviri zvitoro zvinoongorore mitombo zvisati zvatenga kuitire kuti zvisapa vantu mitombo isizi kukodzera.

Mitombo inokona kungwarirwa zvakanaka mundau mainotengeserwa mitombo ineyi inode kubatwa nevantu vakafundira zveudhokodheya vanoziya ngenyaya yemitombo vatori nezvitambi zvakona

Munotengeswa mitombo mumweni, munooneke meitengeswe zvimweni zvakadai ngemikaka yaana adodori nezvimweni zvinomwiwa ngaantu akuru, kuwedzeredza zvevanenge veirya nekuti vakone kugwinyisa nyama dzavo.

Munotengeserwe mitombo munosise kunge muri mumantaraunda mudhuze neantu. Muntu einga anyorerwe ndidhokodheya mitombo, unokona kurumba padhuze nepamuzi pake ototenga omwire kumhatso.

Kutengeswa kwemitombo, munotengeserwe mitombo, munosiswe kunge muyitengeswa ngemushandi unoziya zvekutengeswa kwemitombo ne unenge akapuwa chitambi chakhona ngevehutano kuti unoziya zvemitombo.

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinosise kunge dziri pasinde nentaraunda dzinogara antu kuti vantu vakone kutenge mitombo peshe pavanenge vasingazwi zvakanaka neveinge vanyorerwa ngemadhokodheya.

Mitombo imweni inoshandiswa kuchibhedhleya inotengeswa mweinotengeswa. Kuti antu anenge anyorerwa kuchibhedhleya anokona kurumba kona iyoyo osvika ototenga mitombo yavo okona kumwa ari kumbatso eitopora.

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinosise kunge dziri mudhuze nemundharaunda dzinonogara vantu .kuti muntu akatonyorerwa kuchibhedhleya unotokona kudarika ngekunotengeswa mutombo ototenga eienda kanyi.

Kuwaniswa kwemitombo mundau dzinotengeswa mitombo kunozikanwa nevakaitengesa vakafundura kubate mitombo nekuiziya mazina ayo nezve zvainorapa pamuntu.

Mitombo aidi kundocheneneswa kusiiwa peshe-peshe pekuti wandoda unokone kuihanira eitora kungadai pari pamhatso inode kusiiwe iri paisingabatwi ngeanhu, peinotengeserwa inosisezve kubatwa ngeanhu anechitambi chekubate mutombo.

Ndau dzinotengeserwe mitombo yakapambaukana dzinosisonge dziri mumantaraunda ari pasinde nevantu pekuti antu anokone kuende kootenge mitombo vechindoomwire kumbatso.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kunge dziri mumanharaunda dzinogara vantu. Manharaunda akona anhu anokona kunge ari padhuze nawo kut akarwara nenguva ipi, vanokone kurumba kootenge mitombo.

Mutombo mwaunotengeserwa inosise kunge iri yakarongedzwa ngendau zvinoenderana nezveinoshanda. Hino inosisa kubatwa ngeantu anoiziya anechitambi chakona chekutengesa mutombo.

Zvimweni zvibhedhleya zvinohambidzana nemunototengese mitombo makona. Muntu eibve pakutoona dhogodheya eitonyorerwa pasindepo, otoona kutenga mitombo yake imomubetsera kuti apore.

Zvimweni zvezvinodetsera vanthu vanenge vakakuwara mutsipa kuone kubatanidza kuti pamweni nemarenje zvinokone kutengeswa kunotengeswe mitombo.

Zvibhehleya zvimweni zvinenge zviri mumanharaunda zvinokone kuvhurwa zuwa reshe kuti anhu akone kudetsereka panyari pakati peusiku nekuti anokone kuise namba dzembozha nhare kuti anobatikasei pakaite vanorwara.

Mitombo imweni inooneke munotengeswe mitombo inoshandiswa kudzodzera kuvantu vanenge veiite zvisasa kana mapundu amweni paganda ravo, vanokona kotenga kunotengeswe mitombo.

Mumweni me muno tengeswe mitombo muno sise kunge muine mbando yeshe ye mitombo muntu umweni akati unozwe mundani umweni unozwe musoro umweni marenje unokone kudetserwa ngekutenga mitombo iyona.

Mitombo imweni inooneke munotengeswe mitombo ngeyekudetseredza kuwedzera ngazi yeantu kana kuwedzera zvimweni zvingangodiwa ngemwiri dzeantu kuti asabatwa ngematenda nguva dzeshe.

Mitombo inosise kurongedzerwe pakanaka yeienderana nendau nemushandisirwo wayo sakei antu anokona kuitengesa ari antu anozikanwa ane chitambi chekubata mitombo.

Imweni zvezvinobetsera vantu anenge eite zvekurumba kana kutamba kwebhora kana zvekutakasiza muwiri, zvinokone kubata musana kuti muntu asakwara mushana paanenge eita mitambo yona iyoyo, zvinooneke paanenge eitengese mitombo.

Vanoona ngezvebazi reutano vanosise kuende kuma ntaraunda kune antu veikone kuabhura ngendaa yematenda arimu mantaraunda mwavo nekuti vanokona kudetserwa sei.

Vana vechikora vamweni vakafundiswa ngenda yezvehutano vanokona kufundisa vamweni vavo vachivabhuira ngenda yezvehutano nekuvhunza mivhunzo vanenge veivabhuira veikone kudairwa.

Vantu vebazi rezveutano vanokone kubetseravo vantu muma nharaunda. Ngekuvaendera mumanharaunda mavo veiende kovahloya nekutore ngazi kuona matenda anokone kurapika mumanharaunda.

Mushando weanthu anoshanda nebazi rezveutano kutore ruzivo kuenda naryo kuvanthu kune kubhiira vanthu ngendaa yematenda arimuma ntharaunda avo kuti anokonzerwe ngei nekuti anokone kudzivirirwa nekukone kurapwa ngei .

Vantu mumantaraunda vanokone kupuva ruzivo rwune maringe ngezvehutano hwavo. Ngevantu vanoshanda nebazi rezvehutano, kuti vakone kuzviya ngezvekudzivirirwa kwematenda amweni mumantaraunda.

Vantu vezveutano vanoende kumantaraunda veibhuye shoko rimwero rekurapwa kwematenda kuburikidza ngekushambwa kwenyara nguwa dzeshe. Vantu vasati varya vanoshambe nyara, vapedza kushandisa chimbuzi vanoshamba nyara.

Zvakakosha kuti mabadhla ehurumende, aunganidzane, kuendesa ruzivo, kumantharaunda, maringe nezvezvirwere zvinenge zveibata anthu, kakurutu muma ntharaunda, kuti zvinodziirirwa sei?

Ana dhokodheya anoona ngezvekurapwa kwemadzimai anokone kuhamba mumantaraunda eibhuire madzimai kukosha kwekuongororwa gomarara remuchibereko ngekuti ririkuuraya akawanda.

Vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kukorokodza vantu vemumantaraunda akasiyana siyana vavanoziya kuti vanozokone kokushe shoko mumakanyi ngendaa yematenda anenge eitekeshera.

Vantu vanoona ngezve bazi reutano vanokone kugadzirw mabahla amweni anokono kuhamba mumantaraunda eikone kubhuira antu ngendaa yezve matenda nekuti anokone kurapwa sei mumantaraunda.

Kuwaniswa kwevantu kurya kune utano kunokona kudetserwa ngevamweni vechiuto vanotohamba mumandaraunda veiwanise vantu mikana yekukone kusima imweni miriwo yekuti vazorya zvine utano.

Vanoona ngebazi rezveutano vanokonaa kukokoredzana, vantu vanoshanda muzvibhedhleya nevamweni vanoona nezvematenda akasiyana siyana, kuhambire vantu mumandaraunda, kugona kuvadetsera ngekuvaonesa ngendaa yematenda akatekeshera.

Vantu vebazi rezveutano vaakukona kuhambira vantu mumantharaunda, veikona kuvaronzera ngendaa yematenda ari muma ntharaunda nekuti anokona kudziirirwa sei ngevanthu veshe?

Vantu vebazi rezveutano vanohamba mumantaraunda veikone kuziise antu mumakanyi mwawo ngendaa yekushambiwe kwenyara, ngokuti kushambiwe kwenyara ndiko kunokone kuderedza amweni matenda anobate vantu muntaraunda.

Bazi rezveutano kakurutu rinohamba mumanharaunda munenge mwakaungana antu. Ndimwo mwavanotoonere vantu veikona kuvabhiira ngendaa ye matenda nekukona kuvarapa vamweni vakhona.

Madhokodheya amweni anoshandire bazi rezveutano anokone kuende munevana eikone kuatsanangurira maringe ngematenda arimumantaraunda ekuti anotirwa sei nekuti anokone kurapika sei nemitombo ipi.

Vantu vanoona ngezvebazi reutano, vanoshandako vashandi vakhona vanokona kuhamba mumanharaunda veikone kubetsera vantu maererano neutano hwavo. Nekuvapa mitombo unoenderana ngemuntu.

Vanoona nezvebazi rehutano vanokona kuhamba mundau dzimweni veipa vantu zvekurya kuti vana vakone kuita hutano hwakanaka hwekuti akure akagwinya vana munharaunda..

Vebazi rezveutano vanokone kuendao mumantharaunda meanthu veikone koobaya nekutora ngazi dzeanthu kuona kuti avana zvirwere ere nekuvadetsera kana vanozvo vototange kurapwa.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vakasisa kukokorodza antu mumakanyi kuvaunganidza kuti vakone kubhuya ngezvematenda amweni anotambudza antu nekushungurudza antu mumantaraunda.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano vanosisee kuende mumakanyi veibhiira antu ngenda yematenda amweni nekuti vanhu vasafa vanokone kudetserwa kuchibhedhlera, vanhu ava avanohamba vakaite badhla rinokome kubhuira antu.

Vantu vebazi rezveutano vanokone kuende mumanharaunda mwakazara antu eikone kubhuyira antu ngekukone kushandiswa kwemakondomu kudziirire zvirwere zvinoabata pabonde.

Vantu mumantaraunda vanosise kuunganidzwa ngevebazi rezveutano veibhuirwa ngezvematenda anenge ari muntaraunda mwawo kuti anokone kudzivirirwa sei nekubatirwa sei kana muntu akaende kuchibhedhleya unokona kudetserwa.

Majaha nendombi, anamai nemadhodha amweni aakusise kubhuirwa ngezveutano hwekuzvidziirira pabonde nekukone kuronge mhuri kuti antu ave neutano hwaka hlamburuka.

Anamai anenge akazvitakura anosisa kuenda mwedzingemwedzi kuzvibhehlera. Aongororwe kuti mwana wakagara zvakanaka ere ,uye aasi kubatwa ngematenda amweni anobata anamai acho

Ndombi dzinosise kufundiswa ngendaa yekukone kuronge mhuri nekukone kuziiswa ngematenda epabonde nekuti vanokone kuzvidziirira sei kana akavabata vanokone kurumbe kodetserwa kuchibhedhlera.

Vandu vezve bazi rezveutano vanokone kuhamba mumandaraunda eyikona kubhuyirw vandu maringe nekurapwa kwevandu pamatenda epabonde kana kuronga kwemhuri kuti vandu vateedze zvona.

Anamai anokone kufundiswa nguwa dzimweni kukone kugadzira zvekudziirira ngazi pevanenge veiende kunguwa kuti vakone kurarama vaine utsanana neutano hwakanaka.

Majaha anosisawo kufundiswa ngendaa yekukone kuzvingwarira pamatenda anobate vanhu pabonde zvinosanganisira kupuwe makondomu kuti vamashandise pavanoita bonde.

Majaha nendombi ana baba nana mai adzimai nemadhodha anosise kubhuirwa nezvekukone kuronge mhuri nekukone kuzvidziirira pavanenge vechiite bonde.

Matenda amweni anooneke ari anooneke pabonde anokone kushandiswe ngazi yemuntu, wogona kushandisa zvimuchini zvinokone kuona kuti mungazi umwu mune chitenda ere chepabonde.

Zvisinei neganda remuntu, kuti umweni mutema, umweni mutsvuku vantu vaka sangana vanotokone kutobara mwana zvisinei nekuti umweni wakareba, umweni wakapfupika chinodiwa kuti munhu muisa ere kana kuti mukadzi.

Ndombi dzimweni dzinosiso kuti dzipuwe zvikwanisiro zvekukone kurapwa kuti vakone kudziiriraa zvirwere zvimweni zvepabonde, nekukona kudzingwarira pakuronge mhuri.

Anamai anega nèmimba anosisira kukurudzirwa kuti akone kurwa zviro zvineutano kuti akone kudetsera mwana unonge arimundani aonewo kurwa kwakakwana kunoake muiri.

Vantu vanoite zvekugadzire mwiri yavo ngendaa yekurumba kana kutambe mutambo, vanosisa kunge vainewo mitombo inogadzirirwa vona kuti nyama dzavo padzinenge dzeirwadziwa vakone kuramba veienderere mberi.

Zvimweni zvezvinodetsera vantu vanokone kukuwara veirumba kana veitamba mitambo yakasiyana siyana chikwama chinenge chine mvura inotondorera chinokona kutova panenge parwadzira mukati pakona.

Mvura ndiwo musimboti weupenyu hweanhu kudai ngeantu anoite zvekurumba neanotamba mitambo paanenge eijuwika payana eirasha mvura anosise kupetudze mvurayo ngekumwe mvura yakawanda.

Vantu vanoite zvekurumba vanokura vane nyama dzakagwinya uye vasikarwari, kugara weirumba mangwanani zviya kunodetsere kuti uve neutano hwakanaka.

Vantu vanoite zvekurumba vanokona kudetserwa ngemitombo imweni yevanokone kupiwa pazvibhedhlera kana kuti zvimweni zvinovadetseredza kana veinge vakuwara kuti vakone kubatsirika ngekukasira.

Zvimwenizve zvinobetsera antu anoita mitambo kukone kumirudza simbi, kuita zvekuthakazisa nyama dzawo zvinenge zvakasiyana -siyana zvinoka kudetsera kuti akone kushingirira eitamba.

Vantu vanenge veiite mitambo yekurumba kana kutambive kwebhora. Pane imweni tambo yavanokona kushandisa kusunga kuti makodoavo asakuvara maningi nekuti makodo agwinye.

Vantu vanoyita zvekurumba, vanokone kunge vayine bandla ravo, revanowunganidzana, veyikone kubuye zvitemo zvavo, nekukona kudetserwa ngemare inoyita kuti vakone kuyenderere mberi nemushando.

Vantu vanenge veihamba nezvinovadetseredza pakuhamba vanokonawo kutoita mitambo imweni inokone kudangaradza nguwa yakaite sekukaba bhora kuti nyama dzawo dzikone kudzokedzana.

Vantu vanoita zvekurumba kana kutamba vebhora vanosisa kuramba vakatakazesa mwiri dzawo kuti dzisaite mafuta dzinge dzirimwiri dzakati njiii dzinokone kunge dzeikone kuite mitambo yakasiyana siyana.

Kurapwa kwana mai vanenge vakazvitakura vanokona kudetserwa vatori mumakanyi ngemadhokoteya veibhuya zvavanenge veinzwa votodetserwa pamweni ngemitombo yekuti vashandise

Michina imweni noshandiswa ngemadhokodheya yakuita kuti zviite nyore yaamho kuti muntu anazvo unokone kutofonere dhokodheya omubhuire zvinomurwadza otodetserwa pafonipo.

Kurapwa kwemazuvaanaya hakuchatipi muntu unosise kuhamba ngemarenje kuti andoona dhokodheya kuchibhedhlera ngendaa yekuti vantu vowandirwa ngezvimweni asi vanokone kudetserwa varikumakanyi kana kumabasa kwavo.

Zvimuchini zvimweni zvechizvino zvino zvinokone kushandiswa ngemadhokodheya paanenge eihloya kuona mumwiri mwemuntu matenda angangove arimwo nekuti mwoyo wemuntu uri kuhambise ngazi zvakanaka ere.

Madhokodheya anokone kudetsera vamweni vantu ngekushandise michina yechizvino zvino veikone kuvaonesa zvevanenge veiita panguwa yakhonayo pakurapwa kwematenda amweni veitodetserawo vamweni vari kumhatso kana vari kuretu.

Mazuva anawa hutano hwaba jeka kwemene ngenda yekuti mundu anokona kudetserwa atori kumba kwake veigona kubhuya nadhokotera ari kumushando kwake otomubhuira kuti endai kundotenga mitombo yakadai otorapika.

Michina yechizvino zvino yakukwanisa kuti vantu vakone kushandidzana vari kuzvibhedhlera nevarikumhatso kana varikumishando imweni veikone kudetserwa ngekudetserwa ngematenda avanenge veizwa.

Kurapwa kwemazuwa anaa vantu vakukone kuzosvike kwadhokodheya ane ruzivo rwekuti muntu warikude kurapa urikuda kurapa ngechii mwana mudoko ere kana kuti muntu mukuru.

Kurapwa kwemazuwa anaa kwakushandiswe michina yechizvino zvino inokone kudetsera antu atori mumakanyi mwawo eibhuirana naanamukoti ari kuchibhedhlera ngendaa yezviri kuvarwadza.

Ngendaa yekuvandudzwa kwaitwa michina yechizvino zvino vantu vaakukone kudetserwa vatori makanyi kwavo unokone kutoona otoreketa nadhokodheya unokone kumudetsera arikumhatso.

Ana dhokodheya aakutokona kurapa amweni earwere awo atori kumbatso eikona kutoningira kuti arikupora ere kubva kumutombo yaanenge akaanyorera neyaarikumwa.

Zvimakwenzi nyana zviri mumatharaunda medu zvinokwanisa kutidetsera kuita mutombo , unogadzira mutombo wechindau , kuti vanthu vanokone kuitora komwa vanenge vasingazwi miri yavo kuita zvakanaka .

Mashakani amweni anoonekwa muzvimambiti nezvimaruwa zviri mumanharaunda zvinokona kudetsera matenda akawanda maningi anokona kubata anhu mumanharaunda amweni anokacha kacha amweni ngeekutotsenga munhu otorapwa.

Zvimakwenzi zvimweni zvirimumandaraunda edu ,antu vanotozvitema eyizvirasire Kure ngekusaziva kuti zvimweni zvakona zvinokone kushanda kuite mitombo inokonekudetsera matenda anevanhu.

Mimbiti imweni inonakise ndaraunda inokone kushandiswa zvee kuite mitombo inokone kutore nemashakani akona kana makwati kana pamweni nzinde dzakona dzinokone kubetsera kurape anhu.

Zvimaruva zvimweni zviri mumakanyi hazvishandi kungonakisa ntaraunda zvega. Zvinokone kushandazve kubetsera pakurapwa kwematenda amweni anobata vantu mumantaraunda, veitokone kuonekwe mudhuze.

Mitombo imweni yechindau inotosise kuti antu anenge echiziya ngezvayo, akone kuisima, eiyikona kutoingwarira kuti akone kuzotore mashakani akhona kana zvinorimwa zvakhona kuti ashandise kuita mitombo yechindau.

Zvimaruwa zvimweni zvinojekese ntaraunda, hazvingori zvimaruwa njee. Zvimweni zvinokone kusimwa kuti kuzvikone kudziirira antu pamakanyi mumatenda amweni anohamba ngembepo anooneka mumantaraunda.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumandaraunda ungaona sechisingashandi maningi watochiona ukakona kutochidarika pamweni asi chinokona kunge cheyitoziikanwa newunochiziya kuti chimbuti chinechi chinotorapa matenda akawanda.

Zvimweni zvimichero zvinooneka mumandaraunda zvinokone kubetsera kurapwa kwevantu kuti vantu pavanange veitozvirya vanenge veitorapwa matenda amweni anenge ari munyama dzawo.

Zvimakwenzi zvinooneka mumanharaunda zvakakosha yaamho pakuti zvinokona kudetsera matenda amweni. Zvimweni zvinokona kutorwa mashakani akhona osvinirwa mumvura muntu wotomwa, otopona.

Vantu munguwa yechando iyani vanokone kumweke muromo kana kuti vamweni vane matenda akadai ngeshuka vanokone kumwekazve muromo vanode mitombo yekudzodzera kuti muromo isamweka.

Mitombo imweni inorapa matenda akasiyana-siyana etinoona mumantaraunda, inokone kunge itori zvimakwenzi zvinooneka mumashango, asi zvinode muntu unozviziya ngekuti ukangokaya zveshe-zveshe, unokone kutora nezvinouraya.

Mitombo imweni yechinyakare yakukone kugadzirwa ngeamweni makhambani anokone kuitora kutoiise muzvitumbu zvechizvino-zvino yeikone kutogadzirwawo kuita kumwiwa iri maphirizi yakatoongororwa.

Mabhodhleya amweni anenge akambomwirwe doro anokone kushandiswa ngevanoziye mitombo yechindau kungwarire mutombo yawo yakangwaririka mumabhotoro ona awawo.

Vantu vanomweke miromo, umweni ngendaa yematenda vamweni ngendaa yechando, vanokona kudetsereka ngemitombo imweni yekudzodzera pamuromo kuti muromo isamweka kana kubude maronda.

Imweni yemitombo inooneke yeidetsera antu yechindau yaakutokone kurimwa ngevamweni vanoiziya kuti ikone kuuya iineuwandu hunokone kudetsera antu akawanda maningi muntaraunda.

Mitombo yechinyakare chedu inobva mumiti, nzinde nemumashakani. Yakukone kunasirwa nemakambani amweni kuti ikone kuita mitombo inomwiva ari maphirizi kana kutokwesheswe mazino.

Gavakava rinokona kutorwa ngevayani roshandiswa kuite mutombo unokone kuiswe muzvitumbu wechizvino zvino pamweni kuti rikone kukweshe mazino anenge abe mhango anenge eibude ropa.

Vantu vamweni vanoziya ngezve mitombo yechindau vanokona kutora mavhitivhiti amweni echizvino zvino kubhuyira antu ngendaya yekushandiswa kwemitombo yechindau nekuikona kuti inorapa matenda api .

Mimbiti imweni inooneka mumashango inokone kubetsera yaambo pavantu vanenge veizwa matenda amweni. Asi ainode muntu unonge eiiziya kuti iri gwenzi iri rinoshande mundani iri rinokone kurape musoro.

Mitombo imweni yechindau, yaakutokone kugadzirwawo kuti inge iri mumakaba echizvino-zvino, yeikone kutorwazve ari maphirizi kana mitombo yekumwa, kugadzirise nyama dzeantu.

Imweni yemitombo inokone kunge iri yechindau inokonezve kushandiswa kuti ikone kuiswa mumapirizi ekuti muntu unokone kupuwa einyorerwa kuti mune mutombo unorema zvakadii nekuti unorape denda rakadini.

Mitombo imweni yechizvino zvino yaakukone kutopindwa ngeimweni inogadzirwa ngemitombo yechindau. Ngekuti yaakutoiswawo mumakaba echizvino zvino yeikone kutomwiwa yakaongororwa.

Zvimimbiti zvinooneka mumaganga mwedu, zvinokone kutorwa mashakani akhona amweni anokona kupishirwa , kupwititidza kuti antu anonokana kudzinga mabvuri amweni ,anokonzera kuti antu arware.

Gavakava rinokona kushandiswa kuita mitombo unokona kurape matenda amweni akapambaukana anenge ari mumandaraunda. Rinokonezve kugadzirwa kuitangati mitombo yechizvino zvino.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mumantaraunda zvinokone kudetsera antu kurapa matenda anenge ane vantu mumantaraunda, asi izvi zvinongoitwa chete ngevantu vanenge veiiziya mitombo iyona.

Zvimashango zvimweni zvinooneka mumantaraunda zvinokone kudetsera vantu kuti vadetserwe pamatenda avanenge vanawo asi zvinode muntu unoziye mitombo iyona kuti asazokuwadza vantu.

Zvimashango zvimweni zvinooneke muma ndaraunda munogara vantu zvinokone kubetsera kushandiswe ngevanoiziye mitombo kuti ibetsere matenda mamweni anenge arimu mandaraunda .

Zvimweni zvimaruwa zvetinoona mumantaraunda zvinokone kundomera mumiganga zvinokone kutodetserazve amweni matenda anenge akapepesheka memuntaraunda veikona kutora zvimutombo izvozvo kupa antu kune anozviziya hawo mushandisirwo wazvo.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumantaraunda, anthu anokone kuona sezvisina nemushando nje mumantaraunda kubeni amweni anobaaziya ngezvemutombo anoona zvakanaka maningi kungwarire zvikwenzi zvo muntaraunda.

Kurya kumweni kunokone kutobetsera matenda ndozvaishandiswe nana mbuya kudhaya. Eitoziye kuti chirwere chakati chakadai ngemadziso chinorapwa ngeruvara rwakadai rwechekurya.

Zvimashango zvimweni zvirimumaganga edu zvinokone kushandiswe mashakani akona kupwipwitidzira vamweni vanenge veibatwa ngemabvuri kana kutorwara ngematenda akasiyana-siyana.

Gavakava rinoonekae mumantaraunda akawanda reimera peshe-peshe pekuti vantu vanokone kurikaya. Votokone kurishandisa kuridzwanda-dzwanda kuzore makanda avo anenge eimweka kana eibude mapundu.

Zvimashango zvimweni zvirimumantaraunda medu zvakone kubetsera kakurutu antu ngekuti arapwe matenda amweni anooneke eibata antu mumantaraunda. Kuti vanokone kuone zvimbutizvo mumakanyi mwavo.

Imweni yemitombo yatinoona mumanharaunda inode kugadzirwa zvakanaka kuti ikone kuiswe mune zvekurya. Antu votoibikire mwona-mwomwo eitorya kudzivirira matenda amweni.

Mitombo imweni yechindau inooneke mumantaraunda makapambaukana inokona kubetsera matenda amweni anenge ane antu mumantaraunda. Eitokone kurapa muntaraunda dzavo.

Tsangamidzi inooneke muma nharaunda chiri chirimwa chinokone kurimwa, cheikone kudetsera kuite mutombo wemundani. Muntu unokone kutsengerwa tsangamidzi, kana kufuridzirwa, kana kupfekerwa tsangamidzi.

Mitombo yechiantu chedu inokone kuzikanwa ngevantu vanoiziya vamweni vanotokone kuita ndaramo yekukone kutotengesa mitombo iyona vaikone kureketera antu kuti mitombo iyi anoshandiswa kanjani.

Zvimamhpiti zvimweni zvinooneka mumantaraunda zvinokone kushandiswa mashizha azvona kukone kudetsera antu emuntaraunda ngendaa yematambudziko ematenda anenge akatenderera muntaraunda.

Mitombo imweni yechindau inokone kubetsera antu matenda akasiyana-siyana. Inokone kungwaririka ngekuiswe muzvipepa zvimweni zvinokona kuingwarira kuti igare nguva yakareba maningi antu eishandisa.

Mitombo unoonekwa kubva kuzvimakwenzi nezvimashango zvemumantaraunda yakanakira kuti haidhuri. Inokone kuoneke nyore mumantaraunda kubudikidza neantu anasekuru anotoiziya naanambuya.

Zvimweni zvimaruva zvatinoona mumantaraunda zvinokone kunge zveitosimwe kunakisa ntaraunda zvinokonezve kushandiswa kuita mitombo yechindau inokona kudetsera matenda amweni akawanda mumiganga.

Zvimweni zvimakwenzi zvinomera mumarumbungati mwembatso azvidi kuti zvitemwe ba ngekuti antu anokonekutozvishandisa zvona izvozvo kurape matenda amweni anenge eibata andu mumandaraunda

Kunyange mitombo yechizvino zvino yeidetsera antu pamatenda akawanda maningi vantu vane imweni mitombo yavanomwawo yavajaira yechindau chavo yavanokona kuona mumaganga mwawo.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinooneka mumandaraunda zvinokone kushandiswa kurapa matenda amweni anenge atokorereka kuzvibhehleya. Antu anoziya mitombo iyona anokona kutobetsera antu anenge eirwadziwa.